Maashinubba yaa mayyaate yoottaetera maashine haammatu danite uduunne hayishshinanni maashineno hattono sagale loonsanni maashineno hattono umo murranni maashineno yaate

loosoho yinannihu manchi beetti wolqasi ee woxesi fushshe daafure heeshshosi woyyeessirate yaa assannoha loosoho yinanni.

egenshiishsha yaa mayaate egenshiishshaho yaa mitto baayiicho afisate woye egensiisate hasi'ne mittowa borrotenn woyi qaalunn egensiinsanniwaati

Muro yaa mannaho lowo horo uyittanote murotewinniwe foole afi'neemmo muro dancha ayare affi'neemmo murote wayichinniti yaate.

daddaloho yaa mayyaate yinummoro hiranna hidhate hayyooti hattono mannu daddalo daddale lowohunni woxe afiranno.

Muro laalo, murote yaa kalaqamunni kayinsenna ikko kayinsikki fultano laalo kayinni murotewinni affi'neemmo guma laalote yinanni.

supermarikeetete mirte yineemoti giddose haamatu garinni daddallannite lawishshaho intayi sagaleno afi'nanni adono afi'nanni hatono buuxinayiireno afi'nanni.

poletika yaa mayyaate poletiku addi addi garinni gobba gashshitinori manna hiittoonni coyyi'ne ammansiinsanniro leellanno garaati

agatto haammatu daniti no la'nummoro dinbissanno agatto no hattono dinbissannokki agatto no lamenta mannu aganno.

Safote latishsha yaa mayyate yaano mannaho addi addi horo addi addi owaante uuyinanniwati, lawishshaho fayyimmate owaante uyinanniwati .

safote latishsha yaa mayyate mannaho lowo horo aanno lawishshaho rosu uurrinsha hattono fayyimmate uurrinsha hattono caabbichu wayi baalunku safote latishshaati.

Oodo ya mayate oddo yaa lanumoha ikiro manu babaxewo garinni coye odefatanni baxewo garinni hasawanno garati

Hara yaa mittu ollinni wole harate, daa"atto kayinni mittowa marre maala'linanni waati ,darama kayinni mitte gobbanni wole gobba ba"ate.

amma'no yaa mannu kaaliiqasi babbaxino garinni ayiirinye aanni magansiranno gara amma'note yine woshshinanni.

poletika yaa mayyaate poletikaho yaa gashshaano gashshaanote ledo xaadde hasaabbanno garaati hattono manna ammansiissano garaati.

hodhishshaho yaa la'nummoha ikkiro haammatu gari hodhishshi no yaate, lawishshaho, kaameelu, dhoqqidhoqqe, hattono hrophillu hodhishshaho yaate.

agatto yaa mayyaate agatto haammatu daniti no la'nummoro dimbissanno agatto no dimbissannokki agatto no yine woshshinanni.

oddo yaa mayyaate odoo yaa tuqu xaadooshshe horonsiratenni mimmiti mimmitisi ledo mannu hasaawanno gara oddote yine woshshinanni.

mini uduunichonna biirote uduunnicho yineemmo wote mine horonsi'neemmoha ikko biirote horonsi'neemmoha lamenka yinanni.

babbaxino dani uduunnicho yineemmohu siwiilunni loosamino uduunneeti lawishshaho qotto meesane hattono haantote .

elektironikise yaa mayaate addi addi caabichu horo uuyiitanonkete hattono bilbi'late horonsi'neemo hattono macciishate.

hodhishshaho yaa mayyaate yinummoro manchu beetti mitte gobbanni mitte gobba harate horoonsirannoha daddaloho yinanni.

godo'le yaa wedellu wedellu ledo gaamo gaamotenni godo'litannota godo'lete yine woshshinanni yaate.

Siconna badosheho ya mitte gobaha ayimase mayimase galitinose bade kulanoha siconna badoshe yinanni

hodhishanna yaa mayaate yinummoro addi addi kameelu hatono gaaretenni ha'naniha hadhishaho yinanni lowori hodhishu dani no

hijaaraho yaa mayyaate yiniro mine minu iima minnanni ha'nanniha hijaaraho yine woshshinanni mineeti yaate.

Odoo yaa mannu mimmitisi ledo gobba magaltino yee hasaawanno gara odoote yine woshshinanni yaate

owaante yaa mannu babbaxxeyo garinni afirannote lawishshaho fayyimmate uurrinsha marre xibba xagisi'nanni rosu mine marre egenno afi'nanni

Dagana maate, dagate yaa maatete gambosheti maate kayinni annahonna amate oosote yaate.

dagnna maate dagate yaa maatete gambooshsheeti maate yaa kayiinni mittu mini giddo heerannoha anna ama oosote.

amma'no yaa mayyaate yoottaro kaaliiqasi mannu babbaxewo garinni magansiranni ayiiringe aanni kumbuulanni sagadanni amma'nino garaati.

Daddaloho yaa mayyate, daddaloho yaa manchu beetti heeshshosi woyyeesirate hiraninna hidhanni afamanoha daddaloho yine woshshinanni.

rosoho yaa mayyaate. rosu egennote buichooti roso ronse gobba woyyeessinanni roso ronse umosino manchu biifanno.

afantino annuwanna gashshaano mayyaate yoottotera afantino gashshaano yaa gobba gashshitinoreeti leetino annuwaati yaate.

sumuda yaa mitte uurrinsha hattenne xawisate yine horonsi'nanniha sumudaho yine woshshinanniha sumudaho yinanni.

elekitiroonikise mayyaate yiittaero addi addi caabbichu horo uyiitannote hattono bilbi'late horonsi'neemmo xaano macciishshateno horonsi'neemmote.

Seensile yaa biinfileho yaate mitto bayicho biifissate woyi seesissate hasi'ne addi garinni seesissani seensile yinanni.

giwirinna yaa mayaate yiniro giwirinna lame dogoyi xawinsanni mitte baatto loosire galate lame kayiini saada ce'e alla'late

Mininna dubbu saada mini saada mine calla afantannore dubbu saada kayinni dubboho calla heedhannoreeti

giwirinna yaa mayyate giwirinnu baatto loosire gala hattono saada ce''e allaa'le heera giwirinna yinanni.

poletikaho yaa mayaate annuwa gobba gashshitinori insa insaneetiwa hasaabanno hayooti woy manna gashshinanni garaati

Adawu agaraano gobba agartanno gobba diinunni gawajjantannokki gede agartannore adawu agaraano yinanni

Daddaloho yaa hirana hidhate hayyoti, manchu mitu minisinni woyi gashe, Badala adhe hare birraho soorire daano garati.

daddalo yaa manchu woxesi fushshe hidhanni hattono tirfire hiranni hattoonni daddalannoha daddalo yinanni.

Baadi xagga yaa babbaxxino garinni mannu xibbisira xaginate horonsirano hattono sagale wodhe coomishirano.

hara yaa mittu mininni wole mine harate daa''ata kayiinni mittowa marre xaggeeffatate darama kayiinni mitte gobbanni wole gobba daramate.

minenna gallanni mine mineho yaa minne wore agurooniho galanni mini kayiinni mine mannu ikko saada galtannoho yaate

hara yaa mittu mininni wole harate daa''ata kayiinni mittowa ha'ne maala'late darama kayiinni mitte gobbanni wole gobba daramate.

seensille yaa biinfille yaate too yaano goowinkera babbaxino biifannore wodhine angankerano hatto wodhine xaano umonkeno biifisi'ne seenseemmo garaati.

Owaante yaa mayyate mannu owaante afirate hiikkira hara hasiisano fayyimate uuyinanniwa hara hasiisano.

Muronna laalo, murote yaa kalaqamunni kayinsenna ikko kayinsikkinni fultanote laalo kayinni murotewinni affi'neemmo gumati yaate.

hara yaa mayyaate yinummoro hara yaa mittu olliinni wole ollaa harate daa"attote ynayri kayni mittowa dhaggeeffantanniwa marre daa"atate darama kayiinni mitte gobba wole gobba daramate

Superimaarkete mayyate yinuummoro mirte yaa mayyate yinuummoro lamunku xawishsha hasiranoreti, lamunku daddaloho yaate.

egenshiishsha yaa mannu mittowa hakkonne darga buuxate hasi'ne borrotenni xawinsanniwa woy qaalunni kullannowa yaate.

umu danancho yaa mayyaate umu dananchi kalaqamunni meyaaterano labbaahurano kaaliiqi biifise kalaqinoha umu danancho yinanni.

Babbaxxino dani uduuncho yaa mayyate lawishshaho siwilunni loonsonitta qotto, haanto messane hattono safete

hodhishshaho yaa mitte basenni wole base harate kaa'lannonke hodhishshu duqqinoommo duhano lowohunni shotisenke ninkeno haare harannonkeha.

agatto lamu garinni la''a dandiinanni dimbisanno agatto no hattono dimbissannokki agatto no yaate lamenta mannu horonsiranno.

Godo'le yaa mayyate ,godo'le yaa wedellu wedellu ledo gaamo gaamote ikkite gare garete gede ikkite mimitinsa ledo godo'littanotta godo'lete yinanni.

hodhishshaho yineemmo woyiite dargunni darga taraawate kaa'lannonkeho kaameelu horophillu gaare xoqqixoqqe woleno kuri lawanno

Seessa yaa biifate ,seessaho lowore assinanni lawishshaho goowinkera biifanore wodhine lekkankera biifare wodhine seenseemmo.

odoo yaa mayyate odoo yaa mannu mimmitisi ledo gobba ma galtino gobba ma galtino yaanni mimmitisi ledo hasaawanno garaati

Giwirinaho yaa la'nuummoro hamatu daniho lawishshaho baatto loosire galla hattono saada ce"e alaalla.

Daganna maate, dagate yaa maatete gamboosheti, maate kayinni mitu mini giddo heerano mannati.

AMa'note yaa mannu kaaliiqasi magansiranni babbaxxewo garinni shilqo shiqqishano magansirano gara ama'note yinanni.

Daganna maate, dagate yaa mite gobbara heerano hamata mannati maate kayinni mitu mini giddo heedhano mannati.

Muziiqa yaa mayyate, mannu hagiirisira ikko dadilisira muziiqa horonsire hedosira noore xawisano garati.

hara yaa mittu olliinni wolewa harate daa''ato kayiinni mittowa marre maala'late darama kayiinni mitte gobbanni wole gobba qarrunni ba''ate.

Sumuda yaa mayyaate? Mitte mitte biiro mitte biironni badete hasi'ne borrotenni borressine worranniha sumudaho yinanni

biifisa yaa mayyaate yiittaro mittowa biifanno garinni mannaho illete la"ate baxisanno garinni biifisate yaate.

Owaante yaa mayyate yite xa'mittaero, dawaroya togooti owaante rosu mini hattono fayyimmate owaante hattono caabbichu owaantete.

Mininna dubbu saada yine saada lamewa gaamani mini saada mine calla afantanno dubbu saada kayinni dubboho calla afantano

Dagana maate yaa, daga yaa mittowa hamate heerano mannati maatete yaa kayinni mitu mini giddo heeranore maatete yinanni.

Afantino gashshaanonna annuwanna yineemmori gobbate lowohunni leeltino gashshaano afantino gashshaanonna annuwa yine woshshinanni.

seesa yaa biifate seesa ya xu'mate la'nummoro goowinkera danchare uminkera biifannore wodhine seenseemmo yaate

Giwirinna yaa mayyate la'nuummoro baatto loosire galla giwirinaho hattono saada ce'e alaala giwirinaho.

Superimaarketete mirte yineemmo woyte addi addi daddalo giddose amadinotta superimaarketete mirte yine woshshinanni.

hara yaa, daa"atto yaanna darama yaa mayaate sassunku qaali babbaxinoho hara yaa mitu ollini wolewa harate daa"ta kayiini xageefatate darama kayiini mitte gobayi wole gobba daramate.

mininana dubbu saada mayaate yiniro dawaro'ya tenneti mini saada mine heexxanno dubu saada kaayiinni dubboho callawe afantanote yaate

mininna biirote uduunicho yaa mayaate yiniro mini uduune mineno horonsi'neemo mini uduune qolle biroteno horonsi'neemo biirote uduune qolle mineno horonsi'neemoho.

hara yaa mittu mininni wole mine harate daa''ato kayiinni mittowa marre maala'late darama kayiinni mitte gobbanni wole gobba daramate.

minina dubbu saada yine saada lamewa gamanni minni saada mine galitanote dubbu saada kayinni dubuho hedhanote

Biifissa yaa xunsate ,biifissa yaa seekkate, biifissa yaa mittowa addi garinni xunsate biifisewo bayichi danchaho.

bunu minenna sagalete mine yaa mayyaate bunu mine yaa buna ganfe hirranniwaati sagalete mine yaa kayinni sagale loonse hirrranniwaati

maxaaffa yaa mayyaate. addi addi addi borro amaddinota maxaaffate yine woshshinanni yaate.

Giwirinna yaa mannu saada ce'e alaa'le heeranno garaati hattono baatto loodire heeranno garaati

rosoho yaa mayaate rosoho yaa egennote xintaho roso ronsiro egenno afi'nanni gobba lossinanni umono woyeesinanni.

daddalo yaa mayyaate daddaloho hiranna hidhate hayyooti manchu beetti daddalo daddalatenni lowohunni tirfaamma ikkanno.

oddo yaa mannu tuqu xaadooshshe horoonsire babbaxxewoo garinni hasaawannoha odoote yine woshshinanni yaate.

Faashine yaa yanna yannate soorantanni daganotta faashinete yine woshshinanni yaate lawishshaho koattete faashine.

Daddaloho yaa hirate hidhate daddaloho yine woshshinanni daddaluni manchu beetti buximasi lowohunni fullano yaate.

Daganna maate, dagate yaa maatete gamboosheti maate kayinni mitto mine heerano manna maatete yinanni.

Muronna laalo la'nuummoha ikkiro mayyate yiniro murotewinni laalo gumma affi'nanni muro kayinni ninkera lowo horo.

amma'no yaa mayyaate amma'no yaa mannu kaaliiqasi babbaxxewoo garinni amma'ne magansiranno gara amma'note yine woshshinanni.

umu danancho yaa mayyaate yinummoro umu dananchi kalaqamunni mayeetera labbaahura kaliiqii xummise kalaqinoho yaatewe

superimaarkeetete mirte yinanniri haammata daddalo giddose amaddino intannirino angannirino hattono buudhinanniri no.

owaante haammatu danite mannu babbaxino garinni owaante afiranno la'nummoro fayyimmate owaante hattono rosu uurrinsha owaantete yinanni.

tuqu xadooshshe yineemmohu mannu babbaxxeyo garinni odoo afirate xaade hasaawanno garaati

daddalo yaa mayyaate daddalo yaa hiranna hidhate hayyooti manchu mittoricho hidhe qole hiranno gara daddaloho yinanni.

kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate. kalaqo addi addi kalaqamunni kalaqantinote qooxeessu kayiinni kalaqoyiiwa afamannoho yaate.

loosoho yaa manchi beetti lowo tiro aanno mannu looso loosatenni buxima hune dureessa ikkanno

Gidolle ya mayate wedelu mimitinsa ledo gamo gamote ikite kowase godolitanni godolitanotta godolete yinanni

Bunu minenna sagalete mine yaa mayyate yinuummoro ,bunu mini yaa buna ganfe hiraniwa sagalete mine kayinni sagale loonse hiranniwa sagalete mine yinanni.

politikaho yaa la'nummoha ikkiro mannu jajjabbu manni gashshaano hasaabbanno yaano gashshitinori manna hasaawissanno garaati.

adawu agaraano yaa mayaate yiniro gobba agartannoreeti hattono diinu qafade manna axxannokki gede agartannoreeti

minenna gallanni mine mineho yaa minne worre agurroonniha gallanni mine kayiinni mine mannu ikkko saada galtanno.

borrote uduunne yineemmohu maati addi addi borrora horonsi'neemmoho lawishshaho dafitaru biire hattono laaphise irsaasete .

Babbaxxino dani uduunnicho yineemmohu siwiilunni loonsoonniho lawishshaho, meesane, haanto, qotto, hattono qawwete.

hodhishshana yaa mayaate lawishshaho kameelunni mitte gobbanni wole gobba hara dandiineemo farashshunni hara dandiineemo

Saffote latishsh yaa mayate saffote latishsha yaa manchi beetira lowo horo aanoha lawishshaho fayimate uurinsha hattono caabichu yaate

Hara ya mittu mininni wale mine harate daato kayinni mitowa mare daatatte darama kayinni miyye gobbanni wolle goba daramate

boohaarranni mereersha boohaarranni mereersha yinannihu mittowa biifanno garinni mannaho illete baxisanno garinni biifinsoonniwa boohaarranni yaate.

odoo yaa mayaate odoo yaa mayaate yinimoro tuqu xadooshe horonsiratenni mannu mimitisi ledo hasaawanno gara odoote yine woshshinanni

Sumudaho ya mayate sumudu mitte birora hatene biro xawisatte hasine umise boro boresinne wodhinaniha sumudaho yinanni

sagale yaa mayyaate sagale manchi beettira ikko saadate lowo geeshsha horo uyiitannote sagale inteeti lubbotenni keeshsha dandiinannihu.

hara yaa mayyaate hara yaa mittu mininni wole mine harate daa"atto yaa mayyaate daa"atto yaa mittowa marre dhaggeeffatate darama yaa mayyaate darama yaa mitte gobba wole gobba daramate.

mini uduunne yaa mayyate mine mannu horoonsirate wodhannoho yaate sagale qishshirate hattonno buna gafirate horoonsi'naniho

odoo yaa mannu mimmitisi ledo tuqu xaadooshshe horoonsire hasaawanno gara odoote yinanni may galino may hosino yaanni hasaawanno yaate.

muro yaa mayyate yinummoro muro yaa kalaqamunni mudhe leeltannote mannahono lowo geeshsha horo uyiitannota murotewe yinanni.

maxaafa yaa giddosi addi addi borro giddosi amadinota maxaafate yinanni hattono manchi beetti maxaafa nabbawatenni egennamo ikkanno.

Elekitironkise yaa hamatu danite la'nuummoro mannu bilbilate hattono macciishshate horonsirano yaate.

Kalaqonna qoxesaho ya kalaqamunni kaliqi bifise sesise kalaqinowa kalaqoho qoxesaho yine woshinanni

baadi xagga baadi xagga yaa mayyaate? togo yaano mannu xibbaho xagisirannote hattono sagale coommishirate wodhannote

godolle yaa mayatte godolle yaa manu mimitisi ledo godolano hatono wedelu xaa yanara kowasetenni godolitanno godolle yinanni

Daganna matte ya dagatte ya matette ganbosheti yate matte kayinni mine ana ama osso matette yinanni

safote latishsha yaa la'nummoha ikkiro haammataho doogo hattono caabbichu hattono wayii manchi beettira safote latishsha ikkannoho yaate

Minenna galani mine ya mayate yiniro mineho ya mine wore aguroniho galani mine ya kayinni galate horonsinaniha hakone galanni mineti yinanni

elekitiroonikise yaa addi addi shiwo giddose noote lawishshaho caabbicho la'nummoro hattono raadoone la'nummoro hattono bilbi'late horonsi'neemmote yaate.

mininna birote udunicho ya mine iko birote horonsira dandinemoha mininna birote udunicho yine woshinanni

Muronna lalo murinna lalo ya murote yinemo woyite kayinsenna iko kayisikinni fulitanotte lalo kayinni murotenni afinemo gumatti

boohaarranni mereersha yaa mayaate boohaarranni mereersha yaa biifinowa marre lekka milli assi'nanni bohaaranni hakko honse danganiwaati.

mini uduunne yineemmohu mine addi addi horora hosannoha sagakle qishi'nanniho hattono waa wodhinanniho.

Giwirina yaa mayaate mannu naato loosire galino gara giwirinaho yinani xaahu mannu saada ce`e alal`lano gara giwirinaho yinani

mini uduunne mine horoonsi'neemmoho lawishshaho waa wodhine angeemmota hattono sagale wodhine inteemmota mini uduunne yine woshshinanni.

kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate kalaqote yaa addi addi gatinni kaaliiqi kalaqamunni kalaqinota kalaqotenna qooxeessaho yinanni.

minenna gallanni mini mayyaate yiitaetera mineho yaa minne worreenna hee'rannoho gallanni mini kayiinni mine mannu ikko saada galtannoha gallanni mine yinanni.

Sumuda yaa mayate mitte uurinshara woyi biirora sumuda worani mayira worani hatee biiro badate hasi`ne

godo'le haammatu daniti no la'nummoro lawishsha ikkitaanke wedellu xaa yannara lowohunni kaasete godo'le iibbishe godo'lanni leellanno.

Loosoho yaa mayate, loosoho yaa manu woxxessi woliqasi fushe daafure loose afirano yaate.

Faashinete yaa mayate yite xa`motaetera faashine yana yanateni soorantani dagano lawishaho uduunu fashine hattono lekate wodhinani ko`atete fashine

kalaqonna qoxeessu mayyaate yoottotera kalaqoho yaa kalaqamunni kaasantinote qoxeessu kayeenni kalaqamuyiiwa afamannoho yaate

Muro yaa kalaqamuni mannu kayisewota ikito kayinsena fultanote hattono murote wiini ayere afineemo

daddaloho yaa la'nummoha ikkiro manchi beetti heeshshosi woyyeessirate hiranna hidhatenni daddalanno daddalooti daddalu lowo geeshshawe faayyaho.

owanitete yaa mayate yite xamitaro dawaroya togotti owante adi adi daninni manaho kalo asinanite roosu urinsha fayimate owante uyinaniiwati

hara yaa mittu mininni wole mine harate. daa"atto kayiinni mittowa marre maala'late. darama kayiinni qarrunni mitte gobba wole gobba ba"ate.

Babaxino dani uduunicho lanumoro haamatu daniho lawishshaho siwiiluni lonsaniho meesane qotto haanto saafete yinani

Dadaloho yaa mayaate dadaloho yaa manchi beeti buximateni fulate loosano loosi giddo mittu dadaloho

Godo'lle yaa la'numoha ikkiro haamatu danniti no yaate, lekkate kaase godo'linnanni hatono dondanni godo'linnanni hatonno babaxiteewooti no.

biifisa yaa xunisate biifisa yaa seesiisate biifisa yaa seekkate mitto baycho illete biifanno gede assine xunisate

odoo yaa mannu mimmitisi ledo baadiri may no yaanni gobba ma galtino yaanni gobba ma hossino yaani hasaawanno garaati

baadi xagga yaa mayyate yiniro mannu xibbahono xagisiranno hattono sagalete giddo wodhineenna sagaleno coommishshannota baadi xagga yinanni.

Muziiqaho yaa mannu faarsote ikko hattono sirbaho iibbishirate yee horonsire godo'lanoha muziiqa yinanni.

Muronna laallo yaa mayatte yinumoro, muro kalqamunni mudhinotte kaaliqqi kalaqinote hatono manichu beettira lowo horo uyitanote

Giwirinna ya mayate giwirinu lamu daniho batto losite galla hatono sadda cee alalla giwirinna yinanni

daddaloho yaa hiranna hidhate hayyoo daddaloho yine woshshinanni mannu babbaxxewoo garinni daddalo daddale heeshshosi woyyeessiranno

tuqu xaadooshshe yaa mayyaate. yaano mannu mimmitisi ledo odoo tuqu xaadooshshe horoonsire hasaawanno garaati.

Hodhishshaho yaa mayyate ,hodhishshu hamatu danihu no mite baseni wole base haare harate hodhishsha horonsi'neemmo, hodhishshu kaameela hattono horophillaho yaate.

owaantete yaa mayyaate yotinoyhura owaante babbaxxitinote faymate owaante uynanniwa hattono rosu uurrinsha caabbichu hattono way koyee baala owaantete yinanni.

seesa yaa biifate albinkera buudhineemmo hattono uminkera buudhine bisinkera buudhineemmore kuri baala seesaho yinanni.

hayyonna bude hayyote yaa egennotenni babbaxxewooricho loosate budeho yaa kayiinni mitte dagaha balchoomase xawisanno.